Kudhayako hwaindozwaroko hwanaho huibarwa husiyei huindotamba mumakanyimo oro votamba oro vozoenda kuzvikora hwakura. Hino zvinoizvi tinobonga ngekuti hweshe hunyari hundumurehwo, husikana, hukomana hondozi kuzvikora huchakatsonga.

Kubeni peyani kwaiye kusaziya antu nekuti ndotama kuti ndotangire pari mweindodaroko ana eibarwa eindoswera einzerereka mumakanyimwo hino zvinezvi zvinobabongwa ngekuti hweshe hwoende kuchikora humajahawo nehumbandarahwo mworozotoona eifunda zvakanakepo.

...gara zveindoronzwa kuti musasagara neana mumakanyimwo. Itai kuti ana abude achiri adoodori, kudai echinyaabve kurumurwa ngaaende kuzvikora. Hino tinobonga ngekuti antu ozviteedzera unoona neanofundisa akona anenge ariyo ana eindodaroko kutamba.

Takakarakadzirwa zuwa rimweni teidaroko kuhamba zvikaziwo ningirai zvikora zvamakakura mweifunda izvo muchiri ana adoko. Toroozozviti ndee aa zvangazvichakabakanaka peya. Kufunda kwakanaka, ana ngaaende kuzvikora achakatsonga.

Mune basa pheya muzvikoramwo ngekuti unoona, nana ticha weidaroko apedza kuita chaanoita ndiye anofundisawo oroozonyorawo nezvekuti ana aende kooita ari kumphatsoyo kubeni zveizoabatsira pheya agumeyo zviya.

Kubeni zvona zveironzwa kuti akhiti wee itai kuti nemare dzakhona dzezvikora dzibhadharwe kuti ana ano atengerwe nepekuzofundira zvingaa zvihlayo nemweshe mwekuti azobeka mabhuku awo zveanonge eidatoko piyani kuti atina mare kubeni kune vanenge vazozviitawo zvinenge zvakabaati mhoryo.

Anditiposu taibvunzana teiti here akhiti woye hino zvakazongoti antu ngaafunde zvino ngumbo dzakhona dzekuti vazopfeka dzingaoneke kuri zvikazi zvikora ngezvikora zvinochitsvake ngumbo noenderana nentaraunda kuti zvipfeke kuti ana aone kufanana.

Ndiani achada kusara vana vedu vanodaroko veirumba veienda kuzvikora vorozoti vagumeyo umwe naumwe eipinda make vorofundiswa vorozotobveyo veikona nekuerenga vobveyo vamweni vakukona kunyora nekuerenga tikati tinobonga.

Tinoabonga hedu musharuka wentharaunda yedu. Nyika yedu ino yeZimbabwe wakadaroko kuzvironza akati andidi kuona nemwana naumwe akadagara mumambatsomwo anthu ngaaende kuzvikora achakatsonga eshe afunde akone kunyora mazina awo.

Tinoabonga asharuka enyika yedu akadaroko kuti antu eshe ngaaende kuzvikora, aatangire pashipo, azokona nekuerenga kwakhona kudai akaona zvinenge zvakanamirwa muzvibandera akone nekuzozvierenga azviziye, nazvo zvikaerengwa zvikazikanwa zvinobatsira.

Kumapurazi kwedu uno kudhaya ko zvimweni zvikora zvakona waiti ukazviti ndee zvaifunda ana worooti akiti wee zvikora ere izvizvi kubeni zvorooita zvekusiyana piyani woroozozviti ndee zve, chinenge cheidiwemwo kufundemwo kunaka kuti ana abudemwo eiziye chaabata.

Tinoibonga zvedu hurumende yedu ino ngekuti payakazviamba kuzvireketa zvekuti mwana weshe ngaaende kuchikora kubvira ari ngepashipo aazi kumboti anaani anaani yakandoti nawo asikakoni kuerenga neasikakoni kunyorawo ngaende ooguma anogadzirirwawo zvaanozokona kunyora nekuerenga.

Anditi suu vaidaropo mainini kuti hee taita nai hamukasira here kuendesa zvana zvino kuzvikora tikati hatizi, ndozvo zvodiwa peya ngehurumende yozvironza nguwa ngenguwa kuti itai kuti hukanyatsongaho hungawa humajaha hundumurwa uwu hweshe ngawurumbe hweyiyende kuchikorayo kofunda.

Hino katika mazuva ano kugadzira zvikora kuti zvinake katika zvinenge zviri kuona zviro piyani zvinenge zvakabasizoti zvikora zvino zvekuti zvinosisa kuti vana vofunda vanobadakara ndiko vagumeyo.

Kundotama zvakwo mare antu takagara kudai kubeni zvinenge zvakabanaka kuti ana aende kuzvikorayo ngekuti anyagumeyo qnenge orozofundiswa nanaticha akhona unoona eidarokwo einyora ana orozoerenga ozobveyo veshe vokone kunyora nekuerenga .

Ahh ndiani uchada unondoona antu eshe eipere kufira mumabanimwo eidaroko kuite magau orooti munofirei akati kutsvaka mare dzekubhadharira ana kuti aende kuzvikora nhekuti zvona zvakanaka muteto wazvo kuti ana afunde akatsonga, anozondokura nekuerengako nekunyora eikona.

Aandinobaazwa zvangu nemoyo wangu uno kuti fashuu antu aidaroko kuendesa ana kuzvikora oronguma nematicha akhona ariyo oroochizotofundisinana kona nemwekufundira mwakhona zveeshe nemovha dzekuti kudai anyarwara anorumbiswa kuendwa kuzvibhehlera tinobaabonga.

Yakabatinakira zvayo hurumende toita kuti vana vadoko vaende kuzvikora anyari nemare neasina ngaende oguma ofundisa eitoona nezvinoshandiswa kurovesa nematicha akonawo veizotokura veizviziva.

Vana vatinobara akhiti woyee amweni unotama kuti akazvione kuri worowotoona kuti amweni akazvionera kumizi yawoyo abviri ngekuchizokone kutozozvibatanidza dzinga tambo dzo dzemagetsi dzo anochizondodzibatanidza batanidza mwozotoonepo zvobaka.

Kubeni zvori wochizoto siyana peyani ne zvikora zvakona ngekuti ndau nge ndau dzino chizoto siyana zvimweni zvikora zvino fundwa zvekutanga zvino zvinenge zvakabai sizo jeka zvori wosimwa ne maruva anenge akabaiti hwe zvimweni zvakona zvinenge zvisina.

Vona pheya vanoti veindayo kuzvikorayo vana vedu vano, mukashaisha kuzviona munoti pheya ijeye kubeni vazogumeyo vanobafunda pheya, unozobaona nezvinofundwa zvakhona, zvinenge zveidhiroyiwa zvinenge zveizwaroko kunama namako zvinenge zvakati jeee

Ingaa mare zvayo ingatamika yekuti nezvikora antu eigadzira zviya anase kugadzira zvakabati mhoryo ngekuti ukazoona zvakabaakwa zvakanaka zviya zvinenge zvakaseja neana akhona anozvida pheya kofundeyo anyari adokozvo.

Zvaironzwa peya tichakurapo kuti musandogara neana mumamizimwo. Itai kuti ana aende kuzvikora aende kofunda achifi adoko ngekuiti ona azogumeyo zvekuita zvakona zvinenge zvakawanda. Mumweni mwakona mworozo tobekwa mwekuti atambire.

Kubeni dzona mare dzakona dzingaita unga ndodzinotamika, kubeni kune vanenge vadziona ere zvinenge zvakabaanaka ngekuti neana edu ana achigumeyo anoochifundiswa ochipfanyapfanya nemichiniyo yaayo mazuwa ano otozokura pheya otozvikona.

Kwedu uno vana veshe muntaraunda mwuno mweshe nemwaanaTuzuka muno vanodaroko veirumba kuenda kuzvikorayo tikati tinobonga. Voorozobveyo muntu weshe unenge wookona nekuerengako zvingadai naanaticha weinyora, zveshe nekunyora kwakona.

Muchaonekwa anani mundaraunda mazuvano ukagumeyo munenge makati mwii mwii andu eshe akapere kue da kuzvikora kubeni ozobva kuzvikora eyibva nemishando anosona anobika anotsetsa anodini zvoozotonakira nenharaunda.

Anthu aivhunza peya kuti iyaa chazomboita kuti mabhinya nembavha zviti dii mazuwaano zviini kwaakuzoti ndee aa inyaya yekuti anthu eshe opere kuende kuzvikorayo peya zvedera oro obveyo nemushando yakabaati mhoryo.

Ana ekwedu unou mazuwaano ndiani uchada kugare mumuzi. Zveshe majaha nemhandara zvodarokoko kukitidzana kuenda kuchikora. Kubeni azogumeyo nekuzvikora zvakonayo otofunda peya ana edu ano zvotonaka akuna neachakasike kuroorwa.

Vakuru vanoramba zvawo veyizvireketa veyiti akiti woyee makagara kudayi imboitai kuti antu aende kuzvikora zvekoshandire mushando ngekuti vona vanenge vazoyendeyo koshande mishando ineyi vanotozouya vokona peyani kutengesa zveshe vosona ngokudini ngendaraunda yojeka.

Yaa anditi chaidakwo su zuwa rimweni takaningire paterevhizhenipo kakato hee mai anoita zvekubika eshe neaisawo ere ndikati eshe aisa neakadzi anobika mazuwa ano ndomushando yakhona kubeni vozotobveyo peya vozotozvibika nemumakanyimwo zvinobaa ndapira.

Kwai kufunda kudhaya kwongekwaana adoko ega ngezvaingoramba zveironzwa kwai akuru eshe aachaendi kuchikora hino mazuwa ano tinobonga ngekuti ana edu osvike kuretu kubeni orozotofunda payani nemuzvibhedhlera mwo eizoziya nemishando yakhona nemichini yakhona inenge irimwo.

Kwai ndau ngendau inochizosiyana nenyika dzakona dzorozosiyana zve nezvimweni zvikora ukazoona nezvihlayo meigarwa mumatebhura munenge meinyorerwa zvinenge zvakabati njukuba uchingodarika kwedu uno .

Kubeni vaindoramba vaizvironza ana Mutape kuti heyi taimuti vana vano vatakagara majaha nemhandara vaone zvekuita ,ngavaone zvekuita , ngavaone mishando yekuita zvekuti nayo mishando yakona vakaiita nehumbavhahwo hwavanoswera vaiita mumakanyi muno hunochizotopera .

Kumeni dzingandoita hadzo ngatimari dzakona dzinonge dzinganetsa kudai dzaiwonekwa zvaindonaka kuti naana edu atinobara angaamajaya nearumbwa neanhu azviziye peya nezvinoite kuti zvino magetsi akona ahambe azvifundiswe azviziye orozodzoka nemundaraunda muno teyibatsirwa.

Kubeni peyani ana mukoma edu kudhayako aindodaroko kundotanga kuti omwe zvitumbizvo otodaroko kubate misee nemba kuri kuenda kokitidzana kuenda kodzingiya mumasango muno. Hino mazuva ano tinozvibonga ngekuti veshe vodaidzirwa peya kuenda kuzvikorazvo zvekofundira mishandozvo oro voti variyo oro vofundira vepetuka uno zvanaka.

Ngembavja dzarachitoite shomani kwedu uno nemabhinya. Antu orochibvunza ngei katika ana opere kuenda kuzvikora. Majahawo eshe nemhandaradzo oenda zvikora zvederayo orochizotobveyo nemishando yakona kuzotouya nemu ntaraunda muno zvajeka.

Tinobonga zvedu ana Sabhuku ari uno neana mutape eshe ari kutendera ana emazuva ano kuti majaha, mbandara dzoo zveshe zviende kuchikora hino ogumeyo oryo oshanda nemishando yakona unouya apa wotsetsa ngeapa unodai ngeapa apana neuchabire umweni.

Ingatoita zvayo mari inotamika takagara kudayi zvino kubeni kudayi yaionekwa kune eshe aisa neanakadzi anenge eikona kuende kuzvikorayo vooguma veifundiswa veichichigadzira nemovhadzo kuti yanyafa makagara mumuganga zviya vanodzoka veigadzira.

Chakona chinozwi achi fundiswi ku zvikora zve derayo zvoshe zvino fundiswa ne antu eshe ano fundiswa ana rume ana kadzi arumbwana ne majana ne mbandara eshe antu anofundiswa ori ozo tobve ne mishando wori wozoto nakazve.

Tinondoramba teivabonga zvedu vehurumende yedu avakati atichaketi amuna neaakadzi eshe Paine anayakura antu ngaakwire derayo kuzvikorayo aende kofunda obveyo obva nemishando auya nemishando iya muntaraunda peyanimotojeka ngekuti umwe naumwe unenge ane nemushando wake waakafundira.

Ingaa mari hayo ingandotamika takagara kudai zvino, kubeni zvinenge zvakandonaka kuti ana edu angaa majaha, dzingaa mhandaradzo, vaendewo kuzvikorayo, vaende kofunda vazobveyo nemishando yakhona vaanayowo, veitozodhxokawo zvinodhxokweyo, zvinenge zvakabaati hwee.

Tinondoramba teindokarakadza kuti akhiti woye kuti tisagara neana mumamizi ngatiende navo kuzvikora koofunda ngekuti ngezvimweni kuchikora kwakhona kunenge kwakabaati hwee ngezvihlayo nemabhuku akhona anonyorerwa zveshe zvinenge zviriyo.

Zvichaonekwa nemadhodha here mumuganga nwedu mwunomu kuti ukati nyoka pano anouya eyiponda. Antu eshe orumbire kuende kuzvikora kubeni azoguma kuzvikora kwona iyoyo oro ofundira mishando yakhona anoiya eyitsetsa wozotoona kuti iya zvatonaka peya.

Mare ndidzo dzingandonesa, kana dzaoneka ana ngaaende kuzvikora, aende kofundiswa. Kana akafundiswa ngezvekuyembazvo, zvakandonaka ngekuti nenguwa yeanopetuka anondokona munharaunda motojeka apana neuchasara.

Vana vedu akiti woye vobazvikona zviro zvakona vobadaroko votipa mare tiende kuzvikora tipei mare tiende hino Atienneg tisina hino kunge vakadzipuwa vanozokona vorofundabvoroona mezvibhedhlera zvako kana.

Anditi dzaiya maresu dzaichinesa karetuko dzaichizondoti mwaiona majaha nemphandara eidaroko koozengeya, ngekuti mazuwano antu ozviziya nekushanda kwakona okona akuna neuchagara mumakanyi, ana eshe oende kuzvikora zvederayo koofunda.

Taiita kukikitidzana teikura kweduyo kurikudaroko kuenda kuzvikora tisingaziyi nebiningidzo raro hino zvinezvi tinobonga ngekuti tozviziva peya kuti biningidzo rekofunda zvikora zvemberiyo ngerenyi waendeyo zviya womaitotsamwirira unochizopetukeyo wotoita nebasa rakhona mumaoko.

Taisheka zuvaro tikati akiti onaiwo zvikora zvino zvetakafunda zvoorochizoiswa nezvibanderazvo kuti zvinozikanwa dai manyadarika kuti apa ngepaTamandayi. Zvoorochizosiyana nezvibandera zvakonazvo kusiyana asi kweshe kundori kuchingamidza antu kuti gumai pamuzi pedu pano.

Anditi taishekasu tichiti akiti wee ntaraunda ngentaraunda inosiyana zvimweni zvikora zvakhona hino zvinenge zvakati tsvatsvarara zvimweni zvinenge zVakati mporwo kubeni zveichizondosiyana nentaraunda yenyuyoasi chinenge cheingodiwa ngechekuti antu afunda ere muka.....

Anditi zvaironzwasu kuti antu wee ngatibonge zvesu hurumende yedu ino ngekuti kudhaya Uno zvairambidzwa kuti nemajaya nemahandara kunyanya mhandaradzo kuti dzisaende kuzvikora zvedereyo hino mazuwa voenda zvoguma zvoroofunda zvozotouya nemushando.

Ndiyani uchada kusara mumamizi mazuva ano unondoona ari panje unodaroko mwana vangu vakaenda kuzvikorayo. Vadaro mwana vangu vakaenda kuzvikorayo tikati tinobonga ngekuti vana veshe muganga uno, vopere kurumba veiende kuzvikorayo kofunda dzinyari majaha ano nemhandara.

Azvinenge zvakabai zori wee peyani kune anenge awona hawo mari dzawo dzekusana kuzvikora woryo wozoonawo majaha nemhandara eshe akachipfeka nenguwo dzakona dzoo dzakafanana eyichifundiswa Ari muma kirasi mwoo zvinenge zvakati moryo.

Ngechiri chikora kanyi kwedu uno kwana tuzuka uno mweshe mwana mwariya mugovamo hamuchina peya nezvikorazvo. Zvisina ngemabhazi votoona chikora ngechikora chodaroko ngemovha dzekuti ana akwire eihambisa. Tikati aa chachiyungu ngekuti naana ohamba zvakanaka.

Anditika vantu vaibvunzana zuva riye vachiti akiki wee kona kuzvikoro zvedera kunenge kweizonoenda kunofundweyi tikati haa zvinenge zvakona zvinenge zvakura zvokuti kudai onyatsokombidzwazve muzvibhedhlerazvo zvidumbu zvakona zvinenge zvaamo zvinenge zvakabaachizoti hwee.

Handiti taishekasu techiti akomana wee ana maBeye achakabasara kuita kunga ana maBee ukaenda kwana Tuzukayo nezvikora zviriyo zvajeka jeka wonyazvitiwo ndee unondoonawo nemunoiswa mabhuku ano eana ekuti wonyamada kundoti tonterei ana onyora eierenga.

Kubeni peya zvona zvikora zvino zvinochizotoita ekusiyana zvimweni zvakona zvinoti Mwari azogumeyo mworofunda zveshe kudai kunyari kufunda nezvamwari zvino munenge meindoronzerwa zvorozotonaka ngekuti antu anokura eiziya nekunamatako.

Zvaizwaroko kuti emwadai kuake zvibhedhleya mumakanyi muno itai kuti muuye muchinasire nemukati mwakona mweichibeka nemibhedhu kuti anenge auya ano eipande mwiri achizoone pekuata mweichibeka nemabhurangeti akona ekuti azofuka nemaguza, hino tinobonga ngekuti zveshe zvakaitwa peya zvaamwo.

Anditi takagara asi mishando ino ngeingaiteyekusiyana amweni anodaroko anoshande muzvibhehlera ,amweni anodarokwo anoshande muzvikora angaa aisa, kana ana kadziwo anenge echizondodaroko kufundisa, kubeni vanofundiswa vakona vorovoyayiya vozotokona.

Anditi tai shekapisu tikati zvikora zvataka fundira ku makanyi uno zvimweni zvakona nezvi hlayo zvakona zvicha kabai sara kubeni zvimweni zvi hlayozvo zvakubai naka peya ne munozo nyorere maticha mo unobai ona zvimweni zvakona zvakasara asi tinondo bonga ngekuti zvi.

Ndiyani uchasara kweduyo hakuna kunyaagumeyo masikati zviya hauoni nemuntu mumuganga ana eshe anenge akati kwee kuenda kuzvikora. Woorozviti nde-e naanaticha akona anenge ariyo eifundisa. Antu eshe eibaafunda, zvochitonaka ...

Chaibvunzepozve chimwana chemukoma vangu cheiti heya tete nai zvikora zvakona zvino zvinomboite kuzosiyana ngeyi ngekuti zvimwe zvekanyi uno zvidodori zvimweni zvakakura. Ndoro oti ntaraunda ngentaraunda mwanangu voye ine muitiro vayo. Hino zvakandofanana nekuti zvimwe zvikora kumataundiyo zvinonga zvakabakura zvakati mhoryo.

Anditi vairambidzwasu vanasikana kwedu uno kwaingozwaroko kuzi kuzvikora ngekwemajaha ega imwimwi mhandara mandoti ooh motoenda kooroorwa hino tinobonga ngekuti mazuwano veshe nemamhandarawo nemajaha voenda kusvikora vooguma vofunda.

Miganga yedu ino yekwanaTuzuka zvimweni zvakona zvikoro zvinochizoakweyo unoti ungazviti ndee woti babanguwoye kubeni ukazokwirawo kuende kumataundiyo derayo iyo unoende koone zvikora zvakabaati njuku neana akona eifundemwo worochizotozvidemba.

Zvaiti zvei ronzwa peya zvainge jee kuti musa gara ne ana mu mamizi mwo wee itai kuti vana aende ku zvikora aende ko funda antu wori woti mare dzakona tinodzi tondera kuri hino zvinezve tino bonga ngekuti neku zvikoroyo kwa dzara uno ona majaha wo ne mbandara aka baiti chechetere.

Kubeni zvona zviro zvakhona zvinochizondosiyana ngentharaunda dzino takagara. Zvimweni zvikora zvakhona zvinenge zvakachizoti tsvatarara, zvimweni zvochibaachizoti mhoryo zvekuti kunyati nemwana wako endeyo umobaaone kuti unonge oobaafunda zvakabaati hwee.

Katika mari ndoisinga tonderwi zvayo kune ano bazvitedzera muno ndoona kuti akiti woye kuenda kuzvikora derayo kunenge kwakabanaka ngekuti neana kadzi neana rume majaha nemhandara ogume orozopfeka zvakafanana eifunda zviro ozo tonakapo.

Hwaibvunzepo pheya hwana hwanguhwo, heeiti mainana zviro zvakhona zvinombosiyana ngei kuti zvinofundwa dzasi uno nezvinozofundwa dereyo zvinenge zvoosiyana. Tikati ah zvinochisiyana ngekukwira kwazvo mookwirawo derayo kunenge kwaane zviro zvinenge zvakawanda zvine mihlobo nemihlobo nemabhaibheriwo zveshe zvinenge zvoofundisweyo.

Takagara zviro zvakhona mgezvingaa kunesa asi une vanenge vazvikonawo vakatutumidza Ana awo kobuda derayo vanozotoorana kuti jekufunda kwakona kunenge kwakura nezvinge zvoryiweyo zvinenge zvawanda kudai zvinyari zvinoiswe mumandiromwo zvingenge zvazobati jee paa zviro zvichizonaka

Ndiyani waichiziya etakagara zvino kuti ngedera kweduyo anhu anoramba eifunda zvino anoguma kuzvikora zvedera zvekuti unoona nana mai nanababa eshe akachizotagara eifunda kurikufundire mishando ino zvoorobazoti hwe nemichiniyo yechipfanywa-pfanywa.

Chaizvibvunza peya cheiti mainana, hino hemunodai kuti ndifunde pashi pano, ndazogume dereyo munode kuti ndiende kuri?. Tikati unenenge wochiketawo zvikora zvakona ngekuti wazoguma derayo zveshe zvinongabati mhoryo. Zvachiita nekunaka worootama nekuti chakanaka chakona chaunoda ngechiri.

Chaibvunza chimwana changucho cheidaroko kuti hee mai zvikora zvino zvinozombosiyana ngei zvimweni zvinenge zvakabanaka, zvimweni zvinoakirwa pashi zvimweni zvinoakirwa ngemudenga ndikati eya ngezvezvinoita ndau ngendau zvinobasiyana zvimweni zvinoakwa zveikwira ngemudengamwo.

Kubeni kudhayakwo vaichidarokwo kuti kuzvikora zvedera yo kunoendwa ngaana rume ega hino mazuwa anaa akuchina neana kadzi oendawo oguma otokonya tokonya nemichiniyo inoshandisweyo kuzotouya kanyi uno otozvikonapa apana mechichahlupa.

Kubeni dai mare dzino dzaindotenderwa antu eshe andopera zvavo kuenda zvikora zvederayo. Ngekuti zvimweni zvakona zvinonga zvakachizota nekubanaka, oro zvozosiyanavo nezvemumakanyi muno zveienderana nentaraunda nemare dzakona dzinenge dzine antu iyoyo.

Zvimweni zvakona takagara kudai ungachitoti hino ndiko kuzvikora kwakona ere kana kuti zvimweni zvakona zvinonga zvakabazoti hazvo sarirei asi tinobonga ngekuti nevanoendeyo zvikora zvedereyo vanondozobveyo nemishando.

Kungoti hadzo Mari dzakona mitete yadzo ndoinganetsa kubeni hayi kune anoiona ayaya zvakambainaka akiti kuti andu aende kuzvikora peya ngekuti agumeyo kuchikora ikweyo haafundi chimwe anofunda nemishando yakona kubeni wozoti woryo nekugara kwakona kwaanozotojairana koite mwamuna nevakadzi.

Vona hawo vanenge vashingirira angava majaha dzingava mbandaradzo vanoramba vakatsungurira kuenda kuzvikorayo vanobazozviona nekunaka kwazvo nekuti oguma kuzvikora zvederayo piya zvinenge zvachizoti mboryo orochizotofunda zvekuti ouya kanyi nemishando dzacho dzinenge dzakazara.

Zvimweni zvikora zvakhona zvinochitozosiyana ngekuti zvimweni zvinochizodaroko ngemitombo inenge irimo inenge yeinasirwa yekuti neana kudai anyazofunda ,obveyo, ouya kanyi uno anenge otokona nekuzvishandisa zviro zvakhona.

Kweduyo kundoti mare dzakona hadzo ndidzo dzinenge dzisiriko asi antu anondogwinyisira kurima kuti dziite kune anonga akona orozotumira ana awo nekuzvikora zvederayo kuti aende kofunda .Ana anopetuka anopetuka nemushando zvozotonakirazve ndaraunda.

Kubeni vana vanozvironza vanoti zvikora zvino hezvinonyafundwa zvederayo zvinochizo siyana nezviro zvakona zvinenge zvirimwo, zvimweni zvinenge zvibaari nemibhedhu, yakachizobaati hwee yekuti ukanyati kuyiatepo ere, unobaachito kanganwa nekanyi.

Imari zvayo ingachingotamika akiti woyee zvisaida kuti anthu ano asare. Zvaindoda kuti weshe zvake undori neNdxondo dzake dzinokweya oyenda nekuzvikora zvederayo ooguma orozvionera nemunoatwa mwakona kuti zvinenge zvakabaati hwee. Zvinochizosiyanawo nekumakanyi ngekuti munenge mwakaturikidzana mweshe pashi poo.

Dai dzona mare dzakhona dzaitonherwa akhiti woye taibati zvikora ngezvikora zvirambe zvakandodarokwo zvichinaka zvakafananazvonkuitira kuti neana edu kumakanyi uno asahlupika ngekukwire derayo kotsvaga zvakanaka ngekuti zvimweni zvakhona zvakabati mhoryo.

Kubebi mare dzinonga dzinotamika hadzo asi kune anenga adzitontera ere akhiti wee zvinenge zvakabaanaka kuti antu aende kuzvikora eshe ana mai nana baba zvederayo oguma oro dhibana echichiyaiya zvaanofundiswazvo ngenguwa yavanodzoka kumantaraunda uno vanenge votosimudzira nentaraunda.

ZKubeni takachizogara kudayi zzvikora zvederayo zvinochizosiyana vinenge zvakungozosiya ngekuti zvakaakirwa kri ngemare dzakhona anadzo ere.

Dai zvayo mareyona muteti wayo yaindonongerwa antu eshe aindoenda kuzvikorayo neana awo oguma oendawo derayo agumawo derayo anondoonawo ngezvihlayo zvakona kuti zvinonga zvachindozosiyana zveindoenderana nekukura kwechikora chakonako.

Vaizvironza anababa edu eiti gwinyisirai kufunda muri pashi pano ndookuti moobuda nekuzvikora zvederayo. Ngekuti mwazogumeyo nezvikora zvakona zvinenge zvakabaachizonaka zvekuti nemwi muriyo munenge mweizobaaona kuti ah zviro zvino ere akhitiwe zvasiyana.

Imare zvayo inondodaroko kunesa tinondoramba teizvireketa takanyagara mumakanyi muno kuti akiti woye ngatifundise ana isu wakona tifunde toobude dereyo tisobveyo nemishando ngekuti tanyagumeyo nemabhuku akona ekuenrenga anenge akadzareyo.

Zvinichizoita ekusiyana ngenharaunda ngenharaunda zvikora zvakhona. Zvoroti kune dzimweni nharaunda zvinenge zvakabaanaka nezvihlayo zvakhona nemwekugarira mwacho. Mwekunyorera munenge mwakabaanaka. Zvedera yo zvinenge zvakabati hwee.

Zvimweni zvakhona mwakanyagara kudayi zvinochizondosiyana ngekuti nharaunda yekwenyuyo zvinenge zvakadini. Zvikora zvedera uno zvimweni zvinenge zvakachizobakura zvoro zvoochizonaka zvoro zvojeka. Zvimweni zvakachiti tsvatarara asi kweshe kuri kufunda hako.

Anditi chaubvunzasu chimwana changucho chikati hee mai nai zviro zvino zvinosiyana ngei? Zvimweni zvakhona kanyi kwedu uno munodyrirwa ukamuti ndee unoona nemwoyo kuema. Asi ukazokwira dera iyoyo unobaona kwakati hwee kunaka. Ndikati eyaa ndau ngendau inosiyana kudai zvinyari zvikorazvo zvinosiyana.

Ntaraunda ngentaraunda inezvikora zvayo. Zvimweni zvakhona zvinenge zvakabaati mhoryo zvimweni zvochisiyana ngekuti zvakaakirwa kumataundi kana kumakanyi uno. Hino tinobonga hedu ngekuti chinenge cheindodiwapo ngechekuti antu anopinda echifunda.

Anogara akazvironza zvawo uno nanaBabaTanyawo anoti hai tisu tinoemera antu muntaraunda ino yeChipinge, Kuti ,Monyaaka mbatso dzenyudzo dzezvikora zvedera, ngazviakwe zvakakwire mudenga kuitire kuti nepezvinenge zvakagara pakona, tisiye ndau yekuti antu azoone kurima.

Zvinondogara zveironzwa zvazvo kuti mari dzakhona ngedzinga ite kunga dzinotamika kuti ana ano ngaando kofunda peyaa nederayo ngekuti agumayo Oguma nezvikora zvakhona zvedera zvakati mhoryo, munochizondo nemovha dzo dzinenge dzakati pwesheshe. Dzona dzorochinaka ngekukaindinwadzo.